Moɣalini m boŋɔ ka salo kuli be moɣali maani ka ŋarima gba be moɣali maani ka ŋarima maa sheŋa moɣali mali tuuta nima ka a lihi moɣali maa nyaanga ka yili titali kuli zaya yili maa kala nyɛla zaɣa piɛlli ka moɣali maa puuni sheba biɛni n ye niɛn'ʒehi.

kuliga ni m-bɔŋɔ ka shɛba be kuliga maa puuni ka shɛba mi be kuliga maa duli kuliga maa luɣili zuɣu jiraminsa kara nyɛla din beni ka tihi be ni maa ni ka shɛba do n-doya bɛ bi ye liiga nima ka shɛba mi ʒeya o mini paɣa ka yela liiga oragi.

Piibu piibu shee m boŋɔ sheba yela piibu piibu goɣa ka fi wuhira ni bana n lihiri ka Piibu Piibu maa chena ka salo piɛ foli ni bɛ kana ti vooti ka bɛ niŋ mihi lonlo sheba ye liiga ʒehi ka bobi bobisi.

Yili n zaya ŋo ka yili maa nye jirambisa ka salo laɣim n za yili maa tooni salo maa sheba nyaɣi baaji nima ka sheba bi nyaɣi ka sheba mee tabi tabi bɛ shehi ka bɛ goɣa maa ka di koma maa woli woli ka so ye liiga piɛla ka sheba ye liiga sabla.

Daani m boŋɔ ka bɛ niŋdi kohamma ni damma ka so dabya piiri loba nima ka so mee zaya ka gbibi bini o nyaanga ka paɣa so nyaɣi baaji ka kuli la ka nanyi che so mee la o ye liiga dozim ka tiriti o kpee.

Maka n bɔŋo ka kaɣaba zaya ka niriba gɔbi harami nima n gindi kaɣaba maa ka di nyɛla zaɣa piɛla ka bi zaŋ gɔbi ka so bɛ bi ni ka to takayuya ka naan yi che so mi ka o yɛla niɛn sabila ka gbubi bin ʒee laasabu.

Siyaasa niŋdiba m boŋɔ ka zama kuli laɣim ka sheba kpe m be loorini ka so be tooni ka di nyɛla akufu ado m bala ka o pili wobgu zipiligu ka paɣaba mini nachimba maa ka bɛ zaa ye bɛ goɣa ka so gba mee be bɛ nyaanga doɣata mamuru bawumya m bala.

Daa puuni m boŋɔ ka kohamma ni damma niŋda ka bɛ kpaagi niɛma soŋ ka so kana ti dari niɛma maa lala nira maa o yela liiga zaɣa tankpaɣu ka piri namda zaɣa tankpaɣu ka so mee biɛni n kpabi bia.

polinsi m boŋɔ ka bɛ kuli yina chisimam ka bɛ sheba pili helimenti nima k. kpa ninkpari sabila ka ye bulapurufu nima ka sheba mee bi ye ka sheba gbibi marafa nima ka sheba bi gbibi marafa nima.

Zama n-kuli laɣim zaya pam ka so ye gana gɔɣili ka mali lasita ka zaŋ o nuu dihi ka di ŋmanila o niŋdila baŋsim ka niriba laɣim ʒeya ka shɛba gbubi kamaranima ŋmaari o ka shɛba mi naanyi zaya ka di ŋmanila di niŋ ba la lahiʒiba ni bɛ ni nya nyari shɛli maa

Biriji ka bɛ mɛri ŋɔ ka niriba du m-pa di zuɣu ka bɛ shɛba ye liiga piɛla ka pili helimenti piɛla ka shɛba mi ye bin' ŋmahi ka gba pili helimenti ka bɛ nyaaga pooli kara n-ku za n-zaya.